Zvikoro zvepasi kunoende koofu kunotange kufundira ana kwakanaka maningi, ngenyaya yekuti kunofundiswa ana untu, ende kunode kufundiswa ngematicha anenge eiziye kuti untu wakadini. Dzidziso yandingamupa kuti ana aziye untu yakadini.

Kuzvikora zvepashi zvirokwazvo kwakakosha maningi mundaramo yeana adoko ngenyaya yekuti ndokwaanotanga kudzidziswa kuti zvekuti pamweni pacho kuti atoende kofundiswa kuchikoroyo anofana kutofundiswa ngekudzidzise anenge ane hunhu kuti ana paanodhandisa zviro zvavanenge eidzidziswa anenge achibata nehuntu hwunoadzidzisa kuti azoite antu ane hunhu.

Kuzvikora zvepakati zvekudera kwakakosha maningi muntaraunda medu ngekuti anda paanobva kuzvikora zvepakati akuenda kudera anenge obvisa ruzivo rwefundo mundxondo mawo akushandisa ruzivo rwekuti uite ruzivo rwekushanda neamaoko zvinodetsera maningi kuti ana anenge akuziya zvekuita basa nemishando.

Kuzvikora zvepakati ndokunotanga kufundiswa ana fundo kuti aziye fundo nemumusoro kuti paanopedza zvukora zvepakati oenda kuzvikora zvekudera ndiko kwanoenda kunofundiswe kufunda zvidzidzo achishandise maoko aco veifundiswa zvava nozondoita vakumushando zvinodetsera kuti adzidze.

Ibari gwinyiso yemene kuzvikoro zvepakati ndiko kunogadzirwa ana kuti abveyo ane fundo ine musoro kuti paanozoenda kuzvikoro zvedera anenge oshandise fundo kuite ite fundo yekuita mushando wemaoko zvinowa zviri zviro zvakanaka maningi.

Zviro kwazvo ibari gwinyiso yemene kuzvikora zvepakati kwakabaa kosha maningi kuti unese kuone kuti chikora ichi chimweni chekuzvikora zvinenge zvawanduka unongoona nepanopindirwe chikora pacho kuti panenge panezvikwangwani zvinoratidza nzira kunenge kweiendwa kunoenderana nekunofunde ana zvakasiyana siyana.

Zvikora zvekudera zvakakosha maningi ndokwakufundiswa ana dundo yemaoko zvekuti pavanoenda kuzvikora zvedera unenge weiziya kuti nepfungwa nezvaanokona zviri mundxondo mwako fundo yaunenga unayo inoende koshanda maningi wakuchikora chedera iyoyo ngekuti unenge wakuishandisa kuita fundo yepashi

Kuzvikoro zvedera kwanaka maningi. Ndiko kunofundiswa ana kuti akone kuite mabasa emaoko. Zvirokwazvo zvinoita inga zviro zvemahara asi unotone kuti basa kamushandirwe karinoitwa anenge ari munhu anenge ari kuziya zvaanonga echiita.

Imba irigwinyiso remene, muzvikora zvepadera kwakachakosha maningi muntaraunda mwetinogara nekunyika ino ngekuti ndokunobve antu aneruzivo rwekuite mishando, zvekuti paanobveyo anonge atove neruzivo rwekuite mishando, anonga achiitiswa mushando kwaanonga ari yonaiyoyo.

Zvikora zvedera zvakakosha maningi pandaramo yeantu ngenyaya yekuti kuzvikora izvona iyoyo ndikwo kwekuti ana anobva nefundo yemumusoro inodetsera payani zviro paanonga aakuite mishando yemaoko kuti zviro zviite zvakanaka paanenge abva kuchikora akuende kumabasa mumishando.

Kuzvikora zvedera zvirokwazvo zvakakosha maningi mundaramo yevantu ngekuti antu pavanoendeyo vanoende koofunda zvifundo zvemaoko zvekuti paanenge apedza fundo anenge aakukwanisa kuite mushando zvakanaka pasina kushupika zvekuti paanobve kuchikora eiende kumushando anenge paanenge akunase kutoziye mushando ngekuti aanyangadzwi kana kushupika paanenge achiite mishando dzakaoma.

Kuzvikora zvedera, kwakakosha maningi zvirokwazvo nenyaya yekuti ndiko kunotange kufundiswa antu kuti atange kusiya basa nengqondo rinenge rinefundo dzavo kuti vatange kuita fundo yemawoko zvinova zvinodetsera maningi nekuti pavanopedza chikora vanenge vainefundo yakakwana.